Atye ka neno kic ma tye ka cito ka donyo i atura mo ma tye ka ryeny maleng mada kun en tuk wot ki dolo cinge mi donyo i atura man

Aneno odi ma gitye madwong adada ma gulube aluba i kine tye yadi aryo ma kalane obedo alum alum dano tye i kine ki bongi ma kiryeyogi

Atye ka neno latin mo mucung inyim makar ki kom mucung kene ki dano aryo ma gubedo pirgi kengi kun labolo kijengo i kom kom